Omukishushani omu nindeeba amaizi kandi ndeeba abashaija babiri bakujuba ah'anyanja ngaruka ndeeba amayengo ngaruka ndeeba omushana gukutera omunyanja.

Omukishushani nindeeba omukazi ariyo nateera engoma Kandi ngaruka ndeeba omushaija nawe arikuteera engoma boona bajwaire esaati zirikwera enyuma yaabo hariyo abantu ababetoreire

Omu kishushani omu nindeeba ebaketi ndeeba ekisimura ndeeba ebyeyerezo ebirikweyerera ndeeba obubakuri ndeeba zaabaketi ndeeba obutebe.

Omu kishushani omu eki abazaani bakurwaniira omu mupiira omu kureeba kwangye, nindeeba ebinyasti ebi bariyo nibazaaniraho, ngaruka ndeeba enkaito ezi bajwire

Omukishushani omu nindeeba ekihoronio nindeeba emitumba hariho ekitookye ndeeba emukyeeka ogukingiriine aha kihoronio ngaruka ndeeba ekihoronio kishakaire ndeeba itaka eryetoreire ekihoronio

Omukishushani omu nindeebamu abashaija bashatu bari ahamatto omwe ariyo natera amaizi abandi babiri bakwatsire aharyato betoreirwe enyanja Kandi hariho amatto atano agabetoreire.

Omukishushani omu nindeeba omushaija ayekoreire enyungu ahagari ariyo nazivuga omukagudo k'itaka, omukagudo k'itaka haruho ebinyantsi omurugudo harumu amabaare Kandi ningaruka ndeeba emiti eyetoreire.

Omu kishuushani omu omu nindeeba omushaija ayekoreire abantu babiiri kandi bajwire mavuuri kandi garuka ndeeba nibateera ebyevugo garuka ndeeba orugundo, ndeeba emotooka

Omu kishuushani eki nindeeba ekyozi kiri omuhingiro ryakyo kandi tikyakashariirwe nindeeba amabaabi gaakyo gakyariho kandi kyetoreirwe amabaabi

Omu kishushani omu omu nindeeba eryato kandi riroho obutimba rishutamire aha maizi ngaruka ndeeba amaato agandi obuseeri nka rimwe abiri agandi gekoreire ebintu agamwe gaine amabokisi

Omu kishuushani omu nindeeba abaishiiki babiire bemerire aha nayinkondo bariyo nibataaha amaizi kandi bariyo nibagaanira betorirwe ekikomeera kandi hariho emiti kandi hariho egaari n'ebidoomora

Omu kishushani omu nindeeba abatsigazi barikutaguruura bajwire ebintu aha mutwe kandi ebimwe bikuraba omu kifuuba kyabo abandi bajwire rugabiire kandi abaishiki bajwire ebigyere bitainemu ekaito bariyo nibataguruura ah'itaaka

Omu nindeeba n'obukoomo kandi buri omu rangi nyingi kandi hariho obutambara kandi buri omurangi erikwiragura kandi hariho obutambara oburi omurangi erikwiragura Kandi nindeeba obumwe nobw'okujwara obundi buri omungaaro z'omushaija

Omukishushani eki nindeeba abantu babiri barikutega obutimba bemereire omuryato ninteekateka bariyo nibenda kujuba ebyenyanja bari omunyanja Kandi nindeeba hangahari omumwaro hariho amaju n'emiti

Omu kishushani eki nindeeba orushozi orwa majani ruriho emiti enyuma yarwo hetorireho emigongo ngaruka ndeeba oruho ngaruka kandi ndeeba emiti emwe eri ya kinyaatsi

Omu kishushani omu nindeeba ekizimbe kiriho akaapa kiriho omusheenyi. Ngaruka ndeeba ekikondo kyamashanyarazi ngaruka ndeeba akakidomora ky'abantu kibarikunabiraho engaro ngaruka ndeeba ibaraza riri aha kizimbe eki ndeeba ebicu ebyetoriire ekizimbe ngaruka ndeeba ekizimbe ekiri aha rubaju rwa ekizimbe eky'okubanza ndeeba emiti

Omu kishushani omu omu nindeeba omushaija ayemereire aha eibaare ajwaire empare ndaingwa kandi n'esaati y'emikono miraingwa omu ngaro ze akwatsiremu eirobo ninteekateeka ariyo naajuba ebyenyanja hariho amaizi kandi ago amaizi getoroire emiti

Nindeeba akacumu ndeeba akatabu ngaruka ndeeba emeeza ngaruka ndeeba kompyuta ndeeba amaizi ndeeba esimu n'ebimuri

Omukishushani omu nindeeba entee nyingi ziri omu muhanda gweitaka, zetorirwe emiti zetorirwe abantu bariyo nibazirisa, ndeeba emitumba ngaruka ndeeba amaju gabantu, ndeeba omugongo enyima yabantu abo

Omu kishuushani eki nindeeba omurema w'omuzeyi bariyo nibamutsindika kandi hagahari hariho akagari kabarema kandi nindeebaho egari n'amapiiki n'emotooka n'abantu bemereire ahansi y'omuti

Omu kishushani omu omu nindeeba abantu bari aha byoma bya kari magezi. Omukazi ariyo nayegesa omushaija aha kyoma kya karimagezi kandi abandi bariyo nibakozesa ebyoma bya karimagezi bashutamire

Omu kishuushani omu nindeeba omwaana ayakoreire kandi ateegire eishookye ashemerirwe kandi nindeeba aine esaafuriya aha mutwe nindeeba emotooka eri enyuma yeeye kandi ajwire esaati erikwiraguura